Ekifaananyi kino kiraga ekifo ekyefaanaanyiriza obulungi era mu kifo kino nga mulimu enjuki enjuki ziri nnya enjuki ezo ziraga essatu zifuluma, zifuluma mu kantu wabweru ziri mu kufuluma wabweru, ate emu emu eraga nti eyagala kuyingira munda. Emu eraga nti eyagala kuyingira munda essatu zo zifuluma.

Ekifaananyi kino kiraga kiraga akapande ke bayita Mobile Mobile Money agent kuliko waliwo abaami babiri batudde ku bench abaami babiri be batudde baliraanye akatebe ka plastic era abo abaami babiri waliwo omwana omuto abayitako balaga nti bamu baagala mmukwatako omwano mwana atambula adda eri. Omwana gy'atambula okudda waliyo enkota y'ettooke esimbiddwawo kuli waliwo n'akatebe bataddeko endagala waliwo n'omwana omuto omulala ali eno mmaaso omwala aliraanye emabega w'omwana ono waliwo amanda kiraga nti amanda gatundibwa. Mmaaso g'amanda awo.

Ekifaananyi kino kiraga omwami, omwami ataddeko n'enkoofiira era kiraga nti omwami yali mu nnyanja ng'agiyimiriddemu n'eryato naye ng'akutte akatimba akakwata ebyennyanja ng'akakutte mu ngalo ze.

Ekifaannyi kiraga ekkanisa y'Abakatuliki era mu maaso gaayo nga kuliko akati akawanvu n'obuti obulalalala obumpi obulabika obulungi, obugifaananya obulungi ennyo.

Ekifaananyi kino kiraga omukono gw'omuntu ng'ali mu kutunga atunga olugoye era ng'akozesa masiini gye bayita ekyalaani ng'atunga ng'ayina n'akapima kiraga nti yali mu kupima mmita ku lugoye ate era ayina engoye endala ze yatunze ezimulinaanye ezirimu kkala ez'enjawulo nya yero, mulimu yero, bbulaaka ne bbulu.

Ekifaananyi kino kiraga enjuki ez'enjawulo enjuki nnya naye enjuki ssatu zo ziraga nti zifuluma zifuluma zifuluma akeefaanaanyiriza akayumba ate enjuki eyookuna yo eraga nti eri mu kuyingira.

Kifaananyi kino kiraga akasaka naye akasaka ako mulimu akati aka gguliini akeefaanaanyiriza obulungi era akati ako aka gguliini kuliko obunyonyi bubiri, obunyonyi obulimu kkalaazi ez'enjawulo, kkalaazi ennungi. Obunyonyi bubiri buyimiridde ku kati obunyonyi obulungi bulaga nti bulina kye buwuliriza oba buli mu kiseera kyabwo eky'eddembe.

Ekifaananyi kino kiraga empeke ez'enjawulo: mulimu empeke empeke enjeru, ne mubeeramu kkapiso, ne mubaamu empeke eza yero, ne mubaamu empeke enjeru, ne mubaamu n'empeke za bbulu, ne mubaamu ne kkapiso za ggule.

Ekifaananyi kino kiraga engalo z'omuntu nga Muzungu ng'akutte, akutte results eziraga omuntu ng'ava kwekebeza akawuka ke tuyita KKOVIDI nineteen era nga zino results ziraga nti ono omuntu gwe baali bava okkebera yali ayina akawuka ke bayita KKOVIDI nineteen era akabookisi ka poozitiivu baakatiikinga ekiraga nti omuntu ono gwe baali bava okkebera yali ayina akawuka ka KKOVIDI nineteen.

Ekifaananyi kino kiraga abaana basatu, kuliko owoobuwala omu n'aboobulenzi babiri, naye omwana owoobuwala ayimiridde ku ggaali n'owoobulenzi nga kiraga nti omwana ow'obuwala akwatiddeko omwana owoobulenzi ku ggaali, era nga ku ggaali bataddeko ekidomola ky'amazzi kimu, n'ekidomola ekirala eky'amazzi kiri mabega waabwe. Era ne kiraga n'omwana omulenzi, atadde eggaali wansi naye nga kiraga alina by'alengera wansi ku ttaka.

Ekifaananyi kino kiraga oluguudo, oluguudo olw'ettaka ssayidi ne ssayidi y'oluguudo luno naddala ku mukono ogwa ddyo kuliko amayumba ag'enjawulo mulimu n'emiti egy'enjawulo. Ssayidi ya kkono era kuliko ennyumba ennyumba erabika bulungi nnyo eriraanye oba eri mu miti egy'enjawulo emabbali gaayo.

Ekifaananyi kino kiraga enkima ng'eri mu kibira, ng'eri mu nnaku era ng'ewambaatidde omwana gwayo, ng'ekutte omwana gwayo mu kifuba naye ng'ekima eraga nti eri mu nnaku.

Ekifaananyi kino kiraga emisiri gya kasooli ebiri. Emisiri gya kasooli gino ebiri myawulemu: omusiri ogusooka kasooli tannaba kubala ate omusiri ogw'okubiri gulaga nti kasooli yabala era ali na mu kukala.

Ekifaananyi kino kiraga embogo nnya nga ziri mu kunywa mazzi, kuliko embogo emu eriko obunyonyi busatu akamu kali ku ffeesi yaakwo kumpi n'amayembe, akanyonyi akalala kali ku mubiri gwawo ku mugongo n'akanyonyi akalala kali eno emabbali wa emabbali ewaliraanye ewaliraanye akabina k'embogo.

Ekifaananyi kino kiraga akayumba akatini akeesuuliridde era nga kano akayumba kaliraanye kaliraanye ebitooke ssayidi, ssayidi emu, ssayidi endala mm waliyo emitiititi n'obuddoddo obutinitini ne kasooli.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala ng'atadde fulampeni ku kyoto nga kiraga nti ayina by'asiika era ng'akutte akambe mu ngalo ze aliraanye amasepiki ag'enjawulo, amasepiki abiri era aliraanye n'essepiki ennene, essepiki eraga nti erimu matooke era ng'omukyala ono emabega we waliwo abaami babiri, omwami omu ayimiridde omulala alaga nti asitamye aliraanye akatebe ate era omukyala ono aliraanye ebbaafu emuli emabega n'amatooke n'omuti omunene ate era aliraanye aliraanye eminwe gy'amatooke.